Omusajja omuzungu abadde aweese kkamera ye n'olukoba nga lugikutte mu bulago bwe awadde omwana omuto ow'obulenzi akube ekifaananyi, amuyigiriza okkuba ekifaananyi nga basikakkanye wansi ku bigere byabwe